Dɔɔ na kyili, a ti sola panɛl, a kaa baateɛ a biŋ o lombori sɛŋ ka moɔ be o nimitɔɔreŋ ka o su seŋglente koo e sɔgelaa.

Noba la ba mine waae pɔgebɔ ka ba mine waa dɔbɔ ba mine sue kparre ka ba mine seɛ wogyɛ, pɔge kaŋa taa la orɔba ba are ba nimisogɔŋ a rabare mine waa sɔglɔ ka mine waa zeere ka mine waa peɛle, talakpoŋ be la a rabarre poɔŋ. Lɔɔre are la ba puoriŋ.

Neŋyage la, ka ba mine vͻgele zupili zeere ka ba mine vͻgele zupili sͻgelͻ, ka mine taa daare ba nuuriŋ ka gampԑlԑ mare a a daare eŋԑŋ ka sԑgere bebe ka dͻͻ be ba niŋe sogͻŋ a zԑge o nu kyԑ yuo o noͻre.

Dɔbɔ bapoĩ la, ka ba menɛɛ zeŋ, ka ba menɛ dɔɔ, ka ba menɛ are, ka ba menɛ vuuni. Ka solapanɛl biŋ, pimbie boŋkpaara kaŋ a solapanɛl sogɔŋ ka die are.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

Lɔɔre kãã emmo zie la ka dɔɔ ennɛ lɔɔre kãã, o de la o nuuri ayi a ti ne a bone na ba naŋ maŋ de eŋ ne a lɔɔre a kãã kyɛ ennɛ, o de na o gbɛre kaŋ pare a lɔɔreŋ kyɛ de kaŋ meŋ biŋ be a kãã naŋ maŋ be, o kyulee la kyɛ kaara a kãã emmo zie.

Die poͻ la ka noba a kyͻŋ tutaa, a vͻgele zupile a su kpare sͻgelͻ, a eŋ nͻͻteԑ. Ka dͻͻ kaŋa are ba lomboriŋ sԑŋ a su kpare zeԑ a seԑ kuri zeԑ, ka kaŋ meŋ are ba lomboriŋ a su kpare tampԑloŋ a seԑ kuri zeԑ.

Pɔge la zeŋ dakɔge zuŋ, o seɛ la wɛgyɛ a le duuku, a taa solee o nuŋ. Peɛ biŋ l'a o lomboriŋ, ka vŭŭ bonvaaraa biŋ o nimisogɔŋ. Ka rɔ... boot rɔba bootiri ayi a biŋ o nimirtɔɔreŋ, kaŋa waa la pelaa.

Noba banaare la. pɔge boŋyeni, dɔba bata de la bootiri a toŋ kõɔŋ.ka piiri be ba puoriŋ. A pɔge soba vɔgele zupili kyɛ a dɔba ba vɔgele zupile.

Noba banii la. Ba arԑԑŋ a nyͻe taa nuuri tͻgele sazu. Ba su la kpare zeere a de kpare sunni a dͻgele a kpare zeere eŋԑ. Soola panaal ba nimitͻͻreŋ. Kubo dͻgele la a soola panaal pareŋ. Mõͻ be la ba puoriŋ. Teere meŋ be la a ba puoriŋ.

Yɛre la be ba ŋmempuori dieŋ a gbi a de ba nuuri pare pare ba gbɛɛŋ, ba eŋ la nɔɛ bompɔgere a ba nɔɛŋ a pɔge ba nɔɛ ne la nyobobo zaa ba zaa meŋ waa la dɔbɔ a be a ŋmempuori dieŋ.

Noba la are a taa woore. Lɔɔre kᾱᾱ emmo zie be la ba puoriŋ. Lɔɛ ayi be la ba puoriŋ. A lɔɔre kaŋ waa vaare ka kaŋ waa pelaa

Lɔɛ la a saaŋ a zaa ka kyɛnse are, k'a lɔɛ mine be a kyɛnse puliŋ. Nyoore meŋ be l'a kyɛnse zusogɔŋ. S... sor la ka lɔɛ be a sori zuŋ, ka teɛ are a sor noɔreŋ.

Neŋyaga la. Ba mine arɛɛ la ka ba mine zeŋ. Ka dɔɔ kaŋ zeŋ ba ba nimmisogɔŋ, a zori o nu. Bie kaŋ are a dɔɔ lomboriŋ, o ba su kparoo, kyɛ de o nu a ti ne o toorii, kyɛ ka bie kaŋa gbi o nimmisogɔŋ.

Noba banaare la be a enfuoni ŋaŋ ka bata e dɔbɔ ka bonyeni e pɔge. Ba zeŋɛɛ la ka bidɔɔlee kaŋa zeŋ a niŋeŋ a taa sola ka walansi a biŋ ba nimisogoŋ kyɛ ka a dɔɔlee kaŋa meŋ are de o nuuri a eŋ o zegɛ poɔ